Amantaa jechuun ilaalcha yookaan hariiroo dhalli namaa uumaa isaa wajjin qabudha. Innis karaa uumaa isa uumee ittiin galata galchuudha. Inni kanneen akka musiliimummaa, kiristaanummaa waaqeffataa fudhachuu dandeenya.

Dhugaatiiwwan jechuun gosa dhangala'aa dhalli namaa fakkeenyaaf kan akka biiraa, juusii, lallaafaa fi kanneen kana fakkaatan dhugaatiiwwan jedhamu.

Beeksisa jechuun odeeffannoo wantoota haaraa jiru beeksisuu fi akkasumas wantoota turan irratti namoota yaadachiisuudhaaf karaa miidiyaa hawwaasaa fi wantoota garaa garaa fayyadamuudhaan kan gaggeessinu beeksisa jedhama.

Oomishaalee dupermarketii jechuun oomishaalee garaa garaa gabaa supermarketii yookiin immoo gabaawwan gurguddoo keessatti argaman kanneen akka meeshaalee nyaataa, meeshaalee uffata ittiin miican, meeshaaleewwan dibata garaa garaa yookiin immoo kosomootiksii garaa garaa kan of keessaa qabuudha.

Bineensota manaa jechuun bineensota dhala namaatti madaqanii namoota wajjin jiraatan kanneen akka saree, farda, harree fi kanneen kana fakkaatan yoo ta'u, bineensota alaa jechuun bineensota namatti osoo hin madaqin daggalaa fi (bosonaa fi) bishaan keessa jiraatan kanneen akka leencaa fa'a.

Barumsa jechuun adeemsa dhalli namaa waan haaraa ta'e ittiin baru dha. Innis sababa muuxannootiin yoo ta'u, innis kan yeroo dheeraaf turuu danda'u dha.

Miidiyaa Hawaasaa jechuun miidiyaalee dhalli namaa akka itti wal quunnamuuf gargaarani dha. Isaanis kanneen akka Imo, Feesbuukii, watsaappii, Inistaagiraamii fa'a fakkeenya fudhachuu dandeenya.

Qoona jechuun gosa dinagdee dhalli namaa lafa qotuudhaa fi akkasumas beelladoota gara garaa horsiisuu dhaan galii isaa ittiin argatuu fi akkasumas immoo oomishaalee gara garaa ittiin oomishu 'Qonna' jedhama.

Faashinii jechuun wanta haaraa bifaa fi haala haaraatiin hawwaasa biratti beeksifamuudhaan kan agarsiifamuudha.

Muuziqaa jechuun gosa aartii dhalli namaa yeedaloowwanii fi walaloowwan ittiin dhiheessudhaan ergaa, gammachuu, gadda jaalalaa fi jibba seenaa isaa ittiin dabarsu muuziqaa jedhama.

Hojii jechuun wantoota dhalli namaa jireenya isaa guyyaa guyyaa geggeessuudhaaf hojjetee akkasumas immoo galiiwwan ittiin argachuudhaaf hojjetee ittiin jiraatu hojii jedhama.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaaleewwan dhalli namaa barreeffamoota garaagaraa barreessuu fi akkasumas immoo ittiin barreessuuf itti fayyadamuu dha. Isaanis kanneen akka kobbee, waraqaa, akkasumas immoo qalamaa fi kanneen kana fakkaatanii dha.

Alaabaa jechuun mallattoo eenyummaa biyyi tokko, naannoon tokko biyyoota biroo fi naannoo biroo irraa ittiin addaan ba'ee beekamu alaabaa jedhama. Asxaa jechuun mallattoo wanti xinnaan wantoota gara garaa keessatti, isaanis kan akka alaabaa fi waajjiraalee gara garaa keessatti argamanidha.

Arkiteekcharii jechuun ogummaa yookiin immoo dandeettiiwwan suuraawwan garaagaraa fi bobboca garaagaraa kaasu yoo ta'u, ijaarsa jechuun wantoota haaraa ta'ee fi jiran tokko ammeetiin ijaaruu jechuudha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo waanta tokko irratti, gurra dhaggeeffataatiin dhaggeeffatamu yookaan immoo waa'ee waan sanaa yaadachiisuu fi akkasumas immoo hubachiisuudhaaf kennamudha.

Nyaata jechuun gosa yookiin waanta dhalli namaa fi lubbu qabeeyyiin hedduun jireenya yookaan lubbuun jiraachuudhaaf gara garaa isaaniitti fudhatan nyaata jedhama.

Hojii jechuun gosa yookiin wantoota dhalli namaa jireenya isaa gaggeeffachuuf akkasumas galiiwwan ittiin argachuuf hojjattee jiraatudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee garaagaraa walitti qabuun Isaanis meeshaalee manaa meeshaalee elektroniksii meeshaaleewwan wantoota garaagaraa kan of keessatti qabatudha.

Dhugaatiiwwannjechuun dhangalaa'awwan gara garaa kan dhalli namaa bashannanaaf yookiin immoo akka soorataa tti gara qaama isaatti fudhatu 'Dhugaatiiwwan' jedhama. Isaanis kanneen akka Biiraa, Lallaafaa, Juusii fi kanneen kana fakkaatan.

Alaabaa jechuun mallattoo eenyummaa biyya tokkoo yookiin immoo naannoon tokko naannoo biraa irraa yookiin biyya biraa irraa addaan itti bahu yoo ta'u; Asxaa jechuun mallattoo qaamni tokko qaama biraa irraa itti adda bahu dha.

Bineensa manaa jechuun bineensota dhala namaatti madaquudhaan nama waliin jiraatan yoo ta'u; isaannis kan akka sangaa, Hoolaa fi Re'ee fa'i. Bineensa alaa jechuun kanneen dhala namaatti hin madaqne akkasumas immoo bineensota bosona keessa jiraataniidha.

Mana jechuun iddoo wantoonni gara garaa keessatti dalagamu yoo ta'u; Mana jireenyaa jechuun iddoo dhalli namaa jireenyaaf, daldalaaf osoo hin taane jireenya qofaaf keessa jiraatu 'Mana jireenyaa' jedhama.

Oduu jechuun wantoota odeeffannoo namootni waayee oolmaa addunyaa akkasumas immoo oolmaawwan biyyaa irratti namootaaf yookiin immoo gurra dhaggeeffataatiin ga'amuu dha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa keessatti mana isaa keessatti itti fayyadamudha. Isaanis meeshaaleewwan nyaata itti bilcheessan meeshaawwan uffata itti miiccanii fi akkasumas immoo meeshaalee sirna garaagaraa dabalata.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaaleewwan suupparmaarkeetii yookaan gabaa gurguddaa irraa argachuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf meeshaaleewwan Akka saamunaa, kosmootiksii fi kan kana fakkaatan

Geejjiba jechuun adeemsa meeshaaleen tokkoo fi namoonni iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti socho'anidha. Turizimii jedhuun daawwannaa waan tokkoodha. Immiigireeshinii jechuun akkaataa adeemsa kennama heeyyama lammii biyya tokkootiif kennamu immiigireeshinii jedhama.

Gidduu gala bashannanaa jechuun iddoo namoonni itti wal ga'anii fi akkasumas immoo bashannanaadhaaf eeyyamame namootaan bifa seera qabeessa ta'e tokkoon ijaaranidha.

Seera kabachiisaa jechuun namoota hojii irra oolmaa seera tokkootiif itti gaafatamummaa fudhatee yookaan immoo seerri sun akka hin cabne, seerri sun akka eegamu itti gaafatamummaan itti kenname seera kabachiisaa jedhamu . Isaanis kanneen akka poolisii, hidhataa fi kanneen kana fakkaatan.

Faaya jechuun meeshaaleewwan dhalli namaa bareedinaa fi miidhagina gara garaatiif wantoota akka warqii, meetii, naasii fi kanneen kana fakkaatan irraa tolchuudhaan bareedina isaatiif itti fayyadamu 'Faaya' jedhama.

Uumama jechuun waantota lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii uumamaan adunyaa kana irratti uumame yoo ta'u, naannoo jechuun iddoo uumamni lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii kunniin keessa jiraatu naannoo jedhama.

Mashinoota jechuun wantoota ammayyaa ta'ee bifa salphaa ta'een hojii tokko xumuruuf haala salphaa ta'een humna namaa xiqqaa ta'e fayyadamuun hojiiwwan garaagaraa xumuruudhaaf kan gargaaran maashinoota jedhamu.

Siyaasa jechuun mala, ilaalcha, yaadaa fi beekumsa dhalli namaa haala bulchiinsa mootummaa tokkoo yookiin ammoo sirna tokkoo fi hawaasa biyya tokkoo irratti qabu siyaasa jedhama.

Geejiba jechuun adeemsa fe'iisa yookaan sochii Meeshaalee fi namoota gara tokkoo gara biraatti taasisan, turizimii jechuun iddoo hawwataa yoo ta'uu, immigireeshinii jechuun kenniinsa hayyamaa biyyootaan kennamudha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa dhalli namaa gammachuuf akkasumas ammoo ijaarsa qaama isaatiif hojjetuudha. Isaanis kanneen akka fiigichaa, taphaa, kubbaa taphachuu , kaachoo fi kanneen kana fakkaataniidha.

Hawaasa jechuun walitti qabama naannoo tokko yookiin ganda tokko waliin jiraatan yoo ta'u; Maatii jechuun walitti qabama Haadha, Abbaa, Ijoollee fi akkasumas immoo namoota biroo kan maatii sanaa wajjin mana tokko keessa waliin jiraatan 'Maatii' jedhamu.

Ogummaa jechuun dandeettii beekumsaa fi mala namni tokko wanta tokko hojjachuu irratti qabu yoo ta'u, aadaa jechuun duudhaa, amantaa fi safuu hawaasni tokko hawaasa biraarraa ittiin adda bahudha.

Asxaa jechuun mallattoo yookaan agarsiistuu qaamni tokko yookiin qaamni tokko qaama biraarraa adda bahee beekamu asxaa jedhama. Fakkeenyaaf asxaa gidduu alaabaawwan biyyoota garaagaraa fudhachuu dandeenya

Tajaajila Bu'uraa fi Gurgurtaa Qinxaaboo jechuun tajaajiloota hawaasa naannoo tokkoo tiif hundee yookiin immoo sadarkaa jalqabaa irratti kennamani dha. Gurgurtaa jechuun meeshaaleewwan kanneen akka meeshaawwan nyaataa, meeshaawwan ijaarsaa fi kanneen gara garaa of keessaa qabatu dha.

Geejiba fi konkolaataawwan Geejiba jechuun adeemsa namni fi Meeshaalee garaagaraa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti ittiin socho'u, geejiba jedhama. Konkolaataawwan jechuun Meeshaalee geejibaa akka geejibamnuuf itti gargaaramnudha.

Faashinii jechuun wanta haaraa yookaan bifa ammayyaa ta'een hawaasa naannoo tokkoo biratti bifa haaraa ta'een dhufuudhaan yookaan immoo agarsiifamuudhaan hawaasatti mul'ifamudha.

Kopheewwaan jechuun wantoota dhalli nama miilla isaa irratti bareedinaaf yookiin immoo akka qorra miidhawwaan garagaraa of-jiraachiisuudhaf miilla isaatti kawwatu kopheewwan jedhamu.

Rifeensa jechuun uwwisa qaama namaa fi akkasumas immoo bineensota gara garaa irratti kan argamuu fi kan qaama namaa keessattuu kanneen akka mataa namaa fi qaamota gara garaa kanneen akka bobaa fi wantoota garaa garaa irratti biqiludha

Geejjiba jechuun haala sochii dhala namaafi meeshaaleewwan garagaraa iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti socho'aniidha. Turizimii jechuun daawwannaa jechuudha. Immigireeshinii jechuun mirkaneessa yookiin ammoo kenniinsa hayyama lammii biyya tokkooti jechuudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosoota biqiltoota dhalli namaa fi bineensonni biroo soorataaf itti gargaaramanidha. Isaanis kanneen akka raafuu, kanneen akka burtukaanaa fi muuzii fakkeenya fudhachuu dandeenya.

Siyaasa jechuun haala sirna siistemaafi amantaa dhalli namaa haala bulchiinsaafi adeemsa aangoo dabarsuu irratti odeeffannoofi beekkumsi inni qabu siyaasa jedhama.

Bineensota manaa jechuun bineensota dhala namaatti madaqanii namoota wajjin jiraatan kanneen akka saree, sangaa, sa'aa fi kanneen kana fakkaatan yoo ta'u, bineensota alaa jechuun bineensota daggala (bosona) keessa jiraatanii dha. Kanneen akka leenca, waraabessaa fi kuruphee faa fudhachuu dandeenya.

Daldala jechuun sirna yookiin adeemsa namoonni meeshaalee gara garaa ittiin walirraa bitanii fi walitti gurguran yoo ta'u, gabaa jechuun iddoo yookiin ammoo mala daldalli ittiin gaggeeffamudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee bareedina yookiin miidhagina dhalli namaa wantoota garaagaraa irraa hojjachuudhaan bareedina isaa ittiin eeggatu yookaan bareedina dabalataa ittiin argatudha. Isaanis kanneen akka sa'aatii, meetii fi kanneen kana fakkaatanidha

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajiloota hawaasni naannoo tokkoo sadarkaa jalqabaa irratti argachuu danda'anii fi gurgurtaawwan qinxaaboo jechuun gurgurtaawwan meeshaaleewwan ijaarsaa fi kanneen kana fakkaatan kan of keessatti qabatudha.

Geejjiba jechuun adeemsa meeshaalee fi namoonni bakka tokkorraa naannoo biraatti sochii taasisanii fi konkolaataa jechuun meeshaalee geejjiba yookiin sochii meeshaalee fi namoota garaagaraatiif kan fayyadanidha.

Hojii jechuun dalagaa ilmi namaa jireenya isaa guyyuu guyyuu keessatti hojjetu yoo ta'u, innis bu'aa fi akkasumas faayidaa garaa garaa irraa argachuu fi jireenya isaa dabarsuudhaaf wanta dalagamu hojii jedhama.

Oduu jechuun haala oolmaa biyya tokkoo fi naannoon tokko akkasumas addunyaan itti oolte gurra dhaggeeffattootaatiin gahuun oduu jedhama. Innis karaa miidiyaa hawaasaa fi barreeffamoota garaagaraatiin ta'uu danda'a.

Qoricha aadaa jechuun qorichaaleewwan dhalli namaa dhukkuboota garaagaraa irraa fayyuudhaaf mala aadaa ta'een itti fayyadamudha. Innis kan saayinsiin mirkanaa'e miti.

Mana jechuun iddoo dhalli namaa fi lubbu-qabeeyyiin garaagaraa jiraatan yoo tahu, mana jireenyaa jechuun iddoo dhalli namaa qofti jiraatudha.

Qonna jechuun gosa dhalli namaa lafa qotuu fi akkasumas immoo beelladoota horsiisuu dhaan oomishaa fi akkasumas galiiwwan gara garaa ittiin argatu 'Qonna' jedhama.

Asxaa jechuun mallattoo waanti tokko, waan biroo irraa ittiin addaan bahee beekamuudha. Fakkeenyaaf asxaa alaabaa irraa fudhachuu dandeenya, asxaa poolisii fudhachuu dandeenya,

Biqiltoota jechuun gosoota lubbu qabeeyyii uumama addunyaa kana keessatti argaman, isaanis soorata lubbu qabeeyyiiwwan gara garaa tiif fayyadanii fi kan guddachuu fi du'uus danda'an 'Biqiltoota' jedhamu.

Amantaa jechuun ilaalcha, duudhaa, safuu fi yaada namootni uumaa isaa wajjin qabu yoo ta'u, isaanis kanneen akka Islaamummaa, Kristiyaanummaa, Waaqeffataa kan of keessatti qabatu dha.

Barumsa jechuun adeemsa dhalli namaa waan haaraa ta'e ittiin baruufi akkasumas immoo waanti inni baru sun sababa muuxannoofi akkasumas ammoo yeroo dheeraadhaan kan turuu danda'udha

Amantaa jechuun hariiroo dhalli namaa yookaan immoo ilaalcha wanta miira keessa isaa namaa fi uumaa isaa wajjin qabu amantaa jedhama

Bineensota manaa jechuun gosa bineensotaa dhala namaatti madaqanii nama wajjin jiraatan yoo ta'an Isaanis kan akka saree, sa'a, sangaan fi kanneen kana fakkaatan yoo ta'u, bineensota alaa jechuun bineensota namatti osoo hin madaqiin bosonaa fi daggala garaagaraa keessa jiraatanidha .

Geejjiba jechuun adeemsa dhalli namaa fi meeshaaleen garaagaraa iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti socho'an yoo ta'u, turizimii jechuun daawwannaa jechuudha. Immiigiresshinii jechuun haala kenniinsa heeyyama lammii biyya tokkooti.

Kuduraalee fi muduraaleen jechuun gosoota biqilootaa kan dhalli namaa fi bineensonni garaagaraa soorataaf itti fayyadamanidha. Isaanis kanneen akka raafuu, timaatima, maangoo fi kanneen kana fakkaatanidha

Barumsa jechuun adeemsa dhalli namaa wantoota haaraa ta'e gochoota guyyaa guyyaan raawwatu keessatti ittiin baratudha. Innis sababa muuxannoo fi akkasumas immoo yeroo dheeraaf turuu kan danda'udha

Asxaa jechuun mallattoo qaamni tokko qaama biraa irraa ittiin adda bahu dha. Innis kanneen akka alaabaa fi wantoota gara garaa irratti kan argamu 'Asxaa' jedhama.

Qonna jechuun gosa dinagdee dhalli namaa lafa qotuu fi beeyladoota horsiisuudhaan galiiwwan gara garaa ittiin argatu akkasumas immoo dinagdee fi oomishaa fi oomishtummaa isaa ittiin argatudha.

meeshaalee adda addaa, meeshaalee adda addaa jechuun meeshaawwan gosoota garagaraa of keessaa qabudha. Isaaniis kanneen akka meeshaawwan manaa, meeshaawwan bareedinaa yookiin immoo miidhaginaa fi kanneen kana fakkaatan kan of keessaa qabudha.

Giddugala bashannanaa jechuun iddoo dhalli namaa isa qindaa'aa ta'ee fi haala tasgabba'aa ta'een gammachuu isaafi akkasumas immoo hara-galfii isaatiif itti fayyadamu giddugala bashannanaa jedhama.

Kitaabota jechuun walitti qabama barreeffamoota garagaraa kan saayinsiin deeggaramee fi akkasumas ammoo seenaadhaa wajjin walqabatu yoo ta'u, matseetiin walitti qabama suuraawwan garagaraa, gaazexaa jechuun odeeffannoo haaraa kan namootaan barreeffamuu dha.

Barumsa jechuun wanta dhalli namaa jireenya guyyuu guyyuu isaa keessatti waan haaraa baruu fi innis kan yeroo dheeraaf turuu danda'uu fi akkasumas immoo muuxannoowwan gara garaa namootaaf kan kennu dha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa kanneen akka fiigichaa, taphaa, bishaan daakkaa fi kanneen kana fakkaatan dhalli namaa qaama isaatii fi akkasumas immoo gammachuudhaaf ittiin hojjetudha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun gosa biqiltuuwwan dhalli namaa fi bineensonni garaagaraa soorataaf itti fayyadamanidha. Kanneen akka burtukaanaa, muuzii , maangoo, raafuu fi kanneen kana fakkaatan kuduraalee fi muduraalee jedhamu.

Oomishaalee Suuparmarketii jechuun oomishaaleewwan, gabaawwan yookiin immoo giddugala gabaa keessaa argachuu dandeenyu dha. Isaanis kanneen akka meeshaaleewwan dibataa, meeshaaleewwan nyaataa, akkasumas immoo meeshaaleewwan gara garaa jireenya namaatiif barbaachisu gabaawwan giddugala keessaa argachuu dandeenyu dha.

Biqiltoota jechuun gosoota lubbu-qabeeyyii biqiluu, guddachuu, wal horuu fi akkasumas, du'uu danda'anidha. Yeroo tokko tokkos baala magariisa kan qabanidha.

Siyaasa jechuun amantaa, ilaalcha, beekumsaa fi duudhaa namootni haala bulchiinsa sirna mootummaa tokkoofi akkasumas immoo hawaasa tokko irratti qaban siyaasa jedhama.

Hooggantoota bebbeekamoo jechuun namoota ogummaa yookiin sadarkaa hooggansaatiin namoota biratti fudhatama qabanii fi akkasumas immoo sadarkaa hooggansaatiin hawaasa naannoo tokkootiif yookiin biyya tokkoof gahee guddaa bahatudha.

Qonna jechuun akaakuu dinagdee dhalli namaa lafa qotuu fi beeyladoota horsiisuun galiiwwanii fi dinagdee isaa ittiin argatu qonna jedhama.

Geejjiba jechuun adeemsa sochii namootaa fi meeshaalee garaagaraa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti geeffaman yoo ta'u, konkolaataawwan jechuun meeshaawwan wantoota geejjibsiifamaniif kan fayyadudha.

Biqiltoota jechuun gosoota lubbuu qabeeyyii baala magariisa qabanii fi akkasumas immoo kan biqiluu, guddachuu akkasumas xumuruu danda'anidha. Isaanis soorata lubbu qabeeyyiiwwan hedduutiif kan gargaaranidha.

Hojii jechuun gosa yookiin ammoo sochii dhalli namaa jireenya isaa ittiin geggeessachuu dhaaf akkasumas immoo galiiwwan gara garaa ittiin argachuu dhaaf hojjetu 'Hojii' jedhama.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaaleewwan bareedina namaa yookiin immoo bareedina namaa dabaluuf gargaaran meeshaalee akka sa'aatii, fuullee ijaa fi kanneen kana fakkatan kan of keessatti qabatudha.

Nyaata jechuun wanta dhalli namaa fi lubbu qabeeyyiin biroo lubbuun jiraachuudhaaf sooratanidha. Nyaataa fi dhugaatiinis yeroo tokko tokko akka nyaataatti ramadamu.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa dhalli namaa gammachuufis ta'e akkasumas immoo ijaarsa qaama isaatiif hojjetuu dha. Isaanis kanneen akka fiigichaa, bishaan daakaa, kubbaa miilaa taphachuu fi kaachoo utaaluun faa fakkeenya kaasuu....

Ogummaa jechuun dandeettii dhalli namaa waan ta'e tokko hojjechuuf qabu yoo ta'u, aadaa jechuun walitti dhufeenya yookiin immoo duudhaa safuu fi amantaa saba tokkoo kan ibsudha.

Kitaabota jechuun walitti qabama barreeffamootaa, saayinsii fi akkasumas raagaalee addaa addaa kan of keessatti qabate yoo ta'u, matseetii jechuun walitti qabama suuraawwan garaagaraa akkasumas gaazexaawwan jechuun barreeffama haala odeeffannoo waan tokkoo kennudha.

Qoricha aadaa jechuun gosa qorichaa dhalli namaa mala aadaa ta'een dhukkuboota garaagaraa ittiin fayyuuf akkasumas immoo bifa saayinsiin deeggaramuun bifa saayinsiin qofaa Akka dawaatti itti fayyadamnudha

Geejjiba jechuun adeemsa meeshaaleewwanii fi namni tokko iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti ittiin socho'u yoo ta'u, konkolaataawwan jechuun meeshaawwan geejjibni tokko yookiin ammoo sochiin tokko iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti akka socho'uuf gargaaru konkolaataa jedhama.

Giddu gala bashannanaa jechuu iddoo namoonni bifa seera qabeessa ta'een heeyyama bashannanaaf argatanii itti haara galfatanii fi akkasumas immoo isa qulqullinni isaa eegamedha.

Bu'uuraalee misooma jechuun wantoota dhalli nama sadarkaa jalqabaa irratti misooma isaa akka geggeeffatuf isa jalqabaa ta'anidha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo wantoota haaraa fi wantoota dura ture irratti namoota yaadachiisuu fi waa'ee wanti isaa beeksifamuuf jedhe irratti odeeffannoo dabalataa kennuun 'Beeksisa' jedhama.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaaleewwan dhalli namaa manaa fi iddoo jireenya isaa keessatti itti fayyadamanidha. Kunis meeshaalee nyaata ittiin qopheessan, meeshaalee uffata irratti dhiqanii fi kan kana fakkaatan ta'uus ni danda'u.

Amantaa jechuun hariiroo dhalli namaa uumaa isaa wajjin qabudha. Innis karaa onnee isaa yookiin immoo keessa isaatti uumaa isaa ittiin yaadatu amantaa jedhama.

Muuziqaa jechuun gosa aartii dhalli namaa walaloo fi yeedaloowwan garaagaraa qindeessuudhaan kan gaddaa, gammachuu fi miira keessa isaatti dhagahame ittiin ibsatu muuziqaa jedhama

Oduu jechuun odeeffannoo haala oolmaa adunyaa, irratti yemmuu ta'an, karaa miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin gurra dhaggeeffataa ittiin gahamu oduu jedhama.

Barumsa jechuun wantoota dhalli namaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti baratu dha. Inniinis kan sababa muuxannoo fi akkasumas immoo yeroo dhaaraaf turuu danda'u dha.

Asxaa jechuun agarsiistu yookiin immoo mallattoo yeroo tokko, tokko alaabaa yookiin immoo dhabbanni tokkoofi qaamni tokko ittiin adda ba'u asxaa jedhama.

Mana jireenyaa jechuun iddoo lubbu qabeeyyiin gara garaa jiraatan yoo ta'u mana jireenyaa jechuun yeroo baay'ee kan itti fayyadamnuuf namootaa fi akkasumas immoo kan dhalli namaa jireenya guyyuu guyyuu keessatti ittiin dabarsu mana jireenyaa jedhama.

Ogummaa jechuun dandeettii , beekumsaa fi mala namoonni tokko waan tokko hojjachuu yookiin dalagaa tokko hojjachuuf fayyadaman yoo ta'u, aadaa jechuun duudhaa, safuu akkasumas immoo amantaa sabni tokko ittiin beekamudha

Alaabaa jechuun mallattoo eenyummaa naannoon tokko, biyyi tokko sadarkaa addunyaattis ta'e sadarkaa biyyaatti naannoo biraa yookiin immoo biyya biraa irraa ittiin addaan ba'ee beekamuu dha. Asxaa jechuun mallattoowwan garaagaraa wantoota garaagaraa keessatti itti fayyadamnuu dha.

Ispoortii jechuun gosa sochii qaamaa dhalli namaa jireenya isaa keessatti ijaarsa qaama isaatii fi akkasumas immoo gammachuudhaaf sochiin qaamaa taasisu dha. Innis, kanneen akka fiigichaa, taphaa, akkasumas immoo utaalchoo kan of keessaa qabuu dha.

Daldala jechuun adeemsa dhalli namaa meeshaalee garaagaraa walirraa itti bitu yoo ta'u, gabaan immoo iddoo dhalli namaa fi akkasumas namoonni walitti dhufee meeshaalee sana walirraa bitudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaawwan bareedina yookaan miidhagina yookiin qaama namaa bareechuudhaaf fayyadanidha. Isaanis kanneen akka Saatii, fuullee ijaa, faaya mormaa fi kanneen kana fakkaatanidha.

Faaya jechuun meeshaaleewwan miidhaginaaf gargaaran kanneen Warqii, Meetii, Diyaamandii fi wantoota kanneen kana fakkaatan irraa tolfamanii, bareedinaaf namoonni itti gargaaraman 'Faaya' jedhama.

Rifeensa jechuun wantoota gogaa qaama namaa fi bineensota garagaraa yookiin immoo irra qaama namaa fi bineensota garagaraa irratti biqiludha. Fakkeenyaaf rifeensa mataa, rifeensa areedaa fi rifeensa bobaa Jalaa fudhachuu dandeenya.

Muuziqaa jechuun gosa Aartii dhalli namaa yeedaloo fi walaloowwan gara garaa qopheessuu dhaan miira keessa isaatti itti dhaga'amu ittiin ibsatu dha. Kuniinis karaa gaddaa fi gammachuu isaa ittiin ibsatu dha.

Siyaasa jechuun ilaalcha yaadaa fi gochoota dhalli namaa waa'ee aangoo fi akkasumas immoo bulchiinsaa irratti qabu 'Siyaasa' jenna.

Oduu jechuun odeeffannoo haala oolmaa fi ta'ii guyyoota guyyaa guyyaa guyyaa addunyaan keessa oolte gurra dhaggeeffattootaatiin ga'uun oduu jedhama.

Fuduraalee fi kuduraalee jechuun gosa biqiltuuwwanii dhalli namaa fi bineensonni garaagaraa soorata itti gargaaramanii isaanis kan akka burtukaanaa, muuzii, raafuu, maangoo fi kaarotii fudhachuun ni danda'ama.

Qonna jechuun gosa hojii dhalli namaa lafa qotuun oomishaalee yookiin immoo dinagdee itti argatuu fi akkasumas immoo horii yookiin beellada ittiin horsiisuu dhaan galii irraa argatu dha.